Yadda za ka tsara kuɗaɗenka na albashi ko kuma kuɗaɗen da kake samu a wuni. Yawancin mutane sukan samu kuɗi, kuɗin nan da kake samu, ya kai nawa? Daga wanda yake samun dubu ɗaya da zuwa wanda yake samun naira dubu ɗari a wuni. Ba ya tafiya a kan wai nawa ka samu, amma nawa kake iya tsarawa, yadda kake iya tsaka kashe kuɗin da kuma yadda kake tsara wanda za ka ajiye saboda hidimar gaba, ko kuma dan cigaban kanka. To, yadda za ka tsara wannan kuwa, hanya ce mafi sauƙi, na farko za ka lissafa ma kanka abubuwan da kake buƙatas su lallai-lallai a rayuwanka na yau da kullun. A wannan kuɗin naka da ya shigo, za ka lissafa ka ga nawa kake buƙata na wannan abubuwan, sannan kuma, sauran abubuwar rayuwa waɗanda ba su zama dole ba, su kuma wannan za ka ga cewa, za ka iya cire su, in ka cire su a cikin wannan kuɗi, kuɗin ze takura, ko kuma ze tafi dedai, sabida yawan kuɗin ze a; yadda za ka iya cirewa ko kuma yadda ba za ka iya cirewa ba. To, babban abin da yake da mahimmanci shi ne, ka san nawa kai kake biƙata na yau da kullin, nawa kake biƙata na hidimomi waɗanda ba su zama dole ba, see ka ga in za ka iya yin haka, to tabbas za ka iya alkinta kuɗaɗenka cikin sauƙi.

Bukukunan gargajiya na da matukar muhummanci a nahiyar Afrika, akwai bukukunan da ake duk shekara zaka samu kowani biki da akeyi iya da nashi dalilai da akeyin shi daga al’adun gargajiya zaku mayar da hankali kan bukukunan gargajiya da akeyi a ƙasar Ghana da kuma muhimmancin su da yake, suka samo asali a tarihi da kuma al’amarin sun na gargajiya biki na farko da zamu mayar da hankali akai shi ne, wani biki da ake kiran shi da hamo wannan biki ne wanda al’umma suke taruwa ayi yanke yanke ayi al’amura irin na gargajiya, ana taruwa domin nuna farin ciki ga cewa anzo wani lokaci na girbi wannan biki ya samo asali ne tun a zamanin da da aka samo wani lokaci yayi wanda abubuwan amfanin gona da aka samu ƙari da aka samu, wannan karin aka shiga halin tsananin yunwa daga baya Allah yakawo sauki ya zamo cewa amfanin gona sun yaɗu sosai, hakan yasa al’umma suka shiga cikin farin ciki sai suka ɗauka, wannan lokaci cewa wannan lokaci ne da za’a murna kuma lokaci ne da za’a dinga tunawa da shi kowace shekara, dalilin hakane yasa ko wace shekara ake wannan biki na hamo domin tabbatar da cewa an godema ubangiji akan wancan alfarmar da yayi na wannan albarka, tun gona da aka samu kuma a duk shekara da akayi wannan biki za’a sake roko asamu amfanin gona me kyau so wannan biki na girbi.

Shin ko ka san akwai hanyoyin da zaka bi domin tausasa zuciyarka, a lokacin da aka nuna maka ƙyamata, ko kuma a nuna maka ƙiyayya? Bincike ya nuna cewa, akwai wasu hanyoyi mafiya nagarta da zaka bi domin shawo kan matsaloli irin haka: Na farko dai shi ne, ana so ka kauce daga wajen da aka nuna maka wannan ƙyamata. Wannan ƙyamata idan a ɗaki ne, ana so ka fice daga wannan ɗaki. Idan kuma a na’ura ne, ana son a yi gefe daga wannan na’uran, ko ka koma waje inda ba yi da wani alaƙa da inda aka ɓata maka wannan rai. Idan gida ne ana son ka fice ka tafi kamar ɗan lambu haka, ko kuma ka koma waje ka zauna har wani abun ya ɗauke maka hankali, a kan wancen abu da ya faru. Na biyu kuma wata ƙila bincike ne ka yi, ko kuma ka yi wani aiki tuƙuru domin ka nuna cewa ka burge al’umma, to amma sai da aka samu akasin haka. To idan haka ya faru, abin da zaka yi shi ne kar ka damu, ana son ka fahimtar da zuciyarka cewa; lallai-lallai ba komai ba ne sai ka burge kowa. A taƙaice, za a samu aƙalla mutum ɗaya ko biyu da wannan abu ya burge su, idan haka ya faru, to lallai an samu nasara. To ka nuna ma kanka wannan nasarar ba gazawar ba.

Zanga zanga wata hanyace, wacce alumma suke amfani da ita. Domin nunawa duniya ƙudurorin dasuke dashi, wanda suke cimusu tuwo a kwarya. Wannan zanga zanga takan jawo, sauƙaƙema mutane wasu matsaloli dasuka dade suna damunsu. Idan alumma suna cikin wani hali, sunbi duk wata hanya basu sami yanda za’a shawo masu kan wannan matsala ba. To sukan fito suyi ta zanga zanga har se an saurare kudirorinsu kuma an magance musu. Hakan yasamo asaline tun a tarihi. Sabida milkin demokaraɗiyya yabama yan ƙasa dama su fito su nemi haƙƙinsu. Kuma a jiye musu a biye musu haƙƙinsu. A kasar America a zamanin da an samu zanga zanga domin nuna, matsalolin irin na wariyar launin fata. Wanda ansamu manyan shahararrun mutane, wanda suka jagoranci wannan zanga zanga ko kuma suka bada gudun mawa me ƙarfi. Don ganin cewa wannan zanga zanga takai ga ci. An samu zanga zanga dayawa akan matsaloli wanda akwai wani matashi me buga kwallon kafa. Wanda aka nuna masa wariyar launin fata Aka ƙi sanyashi acikin gasan ƙwallon nan. Hakan yasa duk sauran masu buga kwallon, su kuma sukace suma bazasu buga wannan kwallo ba. Sannan sukuma yan makarantarsu, suka fito sukaita zanga zanga. Wanda har suka aika wasiƙa, zuwaga shugaban ƙasa, domin nuna bacin ransu akan faruwar lamarin.

Burane dai kullun a cike suke maƙil da al'umma, kowa yana zirga-zirga domin sana'a, ko kuma aiki irin nasa, kuma a cikin wannan birni. Amma ko shin ka taɓa zaunawa kayi tunanin cewa ta yaya waɗannan burane aka gina su, ko kuma wannan burane yaya tarihinsu yake. Sannan kuma shin dik burane ne suke iri ɗaya? Toh, yau zamuyi bayani a kan cewa kowane burane suna da nasu yadda suke faɗan tarihin su, kamar inka biyo burni irin na kano, zaka ga cewa akwai abubuwa na tarihi wanda suke nuna maka asalin wannan gari. Kamar ganuwa wacce aka yita ta zagaye gari, wanda har ila yau zaka sameta tana nan. Akwai abubuwa da yawa irin su masarautu, da sauran abubuwa da a hanya zakayi gamo da su. Kamar yanayin al'adun su mutanen da suke wannan waje, abunda suke ci, da kuma sana'ad da sikeyi. Gari ne wanda aka sanshi da tarihi na kasuwanci tun a zamanin daa. In ka biyo wasu garuruwan kuma zaka ga yanayi ɗaya ne da su na fannin zirga-zirga ɗin, na mutane, ababan hawa, da kuma labarurruka yadda suke yawo a cikin wannan gari. Amma kuma wani garin zaka samu su kuma sana'a da suka fi ƙarfi a kai shine; fannin suu, ko kuma fannin kiwo, ko kuma fannin

Zama cikin kaɗaici ko kuma ware kanka cikin al’uma, yana da mutuƙar illa a kal lafiyarka fiye da yaddakake tinanin cewa y; cin abinci mara kyau, gurƃatar muhalli da sauran su suna da mahimmanci a cikin lafiyarka. To, ka sani cewa, shi zama cikin kaɗaici ya fi su illa. Zama cikin kaɗaicin nan, ya fi zama illa fiye da wanda ya sha kara goma sha biyar na tabar wiwi. A dik an; ɗan adam a lokacin da yake jariri da lokacin da ya fara girma, babu abin da yake biƙata face al’umma. A lokacin da ya riga ya girma, har Allah ya ba shi nashi ɗan, to a lokacin idan ya shinshina kan wannan yaro ze ji wani ƙanshi me daɗi wanda ya fi dik mai wani ƙanshi a duniya. To, wannan yana faɗa maka cewa, akwai halittu da aka haɗa tsakaninka da wannan yaro. Haka, shi ma kuma ze ji shaƙuwa da kai sosai, to wannan yana nuna maka cewa lallai ne kana biƙatar al’umma, su ma kuma suna buƙatar ka. To, a lokacin da ka shiga cikin al’umma wajen ma’amala, za ka ga abu ɗaya, biyu, lallai-lallai kana biƙatar a temake ka da su. Wasu kuma, za aka iya yi da kanka, to amma kar ka dogara da cewa zan iya abu da kaina, lallai ne se an temake ka ta wata hanya ko wata.

Batu kan abun ko zama abin koyi na ƙwarai. Shi zama abin koyi na ƙwarai yana da matiƙar mahimmanci a wajen aiki, sabida sauran ma’aikata da kuke aiki tare, sina yin ƙoƙari siga yanayin ɗabi’unka da halayen da kake nunawa, sun cancanci su yi koyi da su, ko kuma su ƙyamace ka sabida su. To, idan kana nuna ɗabi’u da halaye na ƙwarai, hakan ze sa su su ma su fara nuna waɗannan ɗabi’u, se ya zama wajen aiki an samu nagarta da ake biƙata. Kuma, se ai aiki da yawa a cikin ƙanƙanin lokaci kuma me kyau. To, amma shi zama abin koyi na ƙwarai, yana da wasu hanyoyi shida, idan kana da waɗannan halaye, za ka zama abin koyi na ƙwarai. Na farko, shi ne sanin me kake yi, idan kai ka san me kake yi, to lallai ne za ka yi abin da ya kamata a yi shi kuma yadda ya kamata a yi shi. Se na biyu kuma, shi ne nuna dedetawa, nuna dedetawa shi ne idan mutun ya yi abu me kyau, se ya samu ɗan kuskure kaɗan, to ba ka me da hankali a kan kuskuren da ya samu, se de ka daɗin nuna wannan abu me kyau da ya yi. To, hakan ze ba shi ƙwarin gwiwar gobe ya daɗa ƙarawa a kan wanda ya yi.

Bambanci tsakanin damuwa da kuma fishi. Ze yiwu dika ka gan su da yanayi iri ɗaya, wanda yake cikin damuwa za ka samu ba ya shiga cikin al’umma, ya ware kanshi gefe guda. Dikkan wani al; abin al’amira na mutane, ba ya masa daɗi. Sannan, wanda yake cikin damuwa, ze koma yana tinani kan shin, ya cancanta ma in zauna cikin al’umma ko kuma ka samu dai, yana cikin yanayi wanda shi kanshi ze nuna a zahiri da kuma baɗini. Haka, shi ma wanda yake cikin fishi dikka irin haka na faruwa. To, amma bambancin su, shi ne, shi wanda yake cikin damuwan, be san dalilin da ya sa yake cikin damuwa ba, amma shi ko wanda yake cikin fishi, ya san cewa, wani abu ne ya faru wanda ya sa shi cikin fishi. Wataƙillaha, kuliyassa ta mutu ko kuma wani nashi ya mutu, hakan ze sa ya shiga cikin wannan fishi. Ko kuma, wani abin ya faru, ze sa ya shiga cikin fishi, amma ko wanda yake cikin damuwa, in y agama iya tinaninshi, ba ze san ga dalili ba, shi dai kawai yana cikin damuwa ne, damuwar ta mene ne, be sani ba.

Hanyan da za ka bi wajen gyara tsoron rashi a rayuwanka. Tsoron rashi dai abu ne wanda yawancin al’umma suke fama da shi. Wata ƙilla tsoron rashin wani ne, ko kuma tsoron rashin abun tasrufi na rayuwa. Za ka iya tashi kana jin tsoron abun da nake da shi a hannu na, ze ƙare, zuwa wani lokaci; ko kuma wani jin daɗi da nake ciki, ze tsayawa zuwa wani lokaci; ko kuma wane da nake cikin sha’awa da shi, zuwa wani lokaci, wannan ze ƙare; ko kuma zan neme shi in rasa. To irin wannan tsoron rashi yana illata lafiyar ka, yana illata rayuwar ka fiye da komai. daga lokacin da kake tsoron wani abu, to wannan abun da kake tsoro, ya fi zuwa kusa da kai fiye da lokacin da baka jin tsoron shi. Idan tsoron rashi kake ji ina tsoron gobe a ce ban da shi, to idan na hannu na ya ƙare, yaya zan yi? Komai ina zan samu wani? To se ka ga na hannu naka yana ta ƙarewa, ko kuma hanyan samu na za ta sama ta toshe, ba ka ganin samu. To abun da ake so ka yi, to shi ne: na farko, ka tabbatar da cewa shi fa samu da rashi, wannan na Allah ne, ba ruwan ka. Sabi da haka, abun da yake hannunka, abun da kake da shi, ka yi alfahari da shi, kar ka hangi abun hannu wani. Idan na hangi wane, rayuwar shi na cikin lafiya, to ni zan shiga damuwa, to ni, nawa rayuwa ba tai lafiya ba? a-a, amma in ka kalli takar rayuwa, kaji: e, lallai in cikin kwanciyan hankali; ko kuma lallai ina cikin wadata, to lallai za ka tabbata a cikin wannan wadata.

Yau za mu yi batu kan tsara lokacin aiki, shi tsara lokacin aiki yana da matiƙar mahimmanci. Kuma a duk wata ma’aikata ko kuma wajen wani aiki ana amfani da shi domin tsara lokaci wanda yake kowa zai je wajen aiki. A cikin tsarin lokacin aiki, akwai inda za ka saka wanda zai yi aiki a lokaci kaza zuwa lokaci kaza da kuma ranakun da mutun yake da aiki. Misali za ka iya cewa akwai masu aikin safe, akwai masu aikin dare, kamar misali a ce, tsarin masu gadi a tsarin masu gadi za ka samu akwai wanda yake gadin safe, akwai wanda yake gadin dare. Lokacin da me gadin safe ya zo ze canji lokacin da me gadin dare shi kuma ze yi Haka kuma a wajen masu aiki na likitanci, za ka samu kowa yana da tsarin awanni da aka ware masa na lokacin aikinsa. To, kai a mai tsara lokacin aiki ya za ka yi ka tsara lokacin aiki wanda ze amfani kowa kuma aka tsara shi da kyau. To, za ka iya amfani da, abubuwan tsara lokacin aiki waɗanda suke yanar gizo, za ka yi amfani da su domin ka tsara ma kowa lokacin aikinsa. In ka tsara ma kowa lokacin aikinsa, sannan sai ka tura ma su waɗanda suke ma’aikatan to wannan ze ba su daman kowa ya shiga ya ga nashi lokacin aikin, kuma yai aiki a lokacin, ba tare da ya sha wahala ba.

Hanyoyin da ake bi wajen shawo kan matsalolin rayuwa. Matsalolin rayuwa dai dole ne ka fuskance su idan de kana cikin wannan rayuwa. Amma, rayuwarka ba ta tafiya a kan cewa wace matsala ce ta faru da kai ko kuma yaya matsala ta faru da kai, to rayuwarka ba ta tafiya a kan haka ko kuma mu ce ba ta ginuwa a kan haka. Abin da rayuwarka take ginuwa a kai shi ne, kai ta wacce hanya ka bi a lokacin da wannan abin ya faru Lokacin da ka shiga wannan matsalar, yay aka kalli wannan matsalar, wace hanya ka bi wajen tabbatad da ka gyara wannan matsalar. To, hakan shi ne yake sa; shi ne yake ɗora rayuwarka, a kan irin hakan, kake gina rayuwarka ko ka rusa ta. Wani, za ka ga yana cikin damuwar cewa, abu kaza ya faru, wanda be kamata a ce kaza ɗin nan ya faru ba, ya faru da kai ne ko ya faru da wani ne, meye ya sa hakan ya faru. Bayan na yi iya ƙoƙarina in ga cewa haka be faru ba, to kuma ya akai hakan ya faru. To, ka sani cewa duniyar gabaɗayanta ba tana zagawa ba ne a kan kai kaɗai da sauran abubuwa kowanne, to ka samu kanka, a dik yanayin da ka sami kanka se ka yi godiya. Sannan, idan ka faɗi ne, se kai amfani da wannan faɗuwa domin ɗaga kanka yadda ba za ka sake faɗawa irin wannan hali ba.

Yadda za ka yi bayanin kamanni na zahiri da Hausa yawancin mutane suna fama wajen yin bayanin kamannin zahiri idan za su yi bayani a kan wani ko kuma za su yi bayani a kansu. To, harshen Hausa dai harshe ne wanda yake da sarƙaƙiya wajen yin waɗannan bayane-bayane za ka ga misali yanzu in za kai bayani a kan yanayin tsawon mutun in ka ga dogon mutun za ka ce wannan dogo ne. a’a dogon yana nufin gajere ne, tsakatsakiya ne, akwai wada, akwai wanda shi kuma gajere ne kawai, to ka ga wannan ya kamata sai ka fahimta ka ga shi wannan wanda ake so ka yi bayaninsa ya yake? Idan dogo ne zur za ka ce, e wannan dogo ne zur, dogo can can kenan, in kuma dogo ne kawai sai ka ce dogo kawai, in kuma tsakatsaki ne shi wannan ba za ka sa shi a nau’in dogo ba, kuma ba za ka sa shi a nau’in gajere ba. Sai kuma wanda yake gajere shi kuma bai kai tsakatsaki ba, shi za ka samu yana nan ɗan gajere da shi, amma daga ƙarshe wada za ka samu shi kuma asalin guntu ne sosai shi ne za ka gan shi gab da ƙasa to wannan shi ne wada, hakan yana faruwa a yanayin kamanni na kalar fata, akwai fari, akwai baƙi haka banbancin su yake.

Yadda ake shawo matsalar fargaba, matsalar fargaba dai dubbunnan al’umma a duniya suna fama da ita a kowace rana mutum yakan yi fama da matsalar fargaba, ana gani wanda yake fama da matsalar fargaba a matsayin wanda za ka gan shi wani zubin jana yawan zifa ko kuma ka ga numfashin sa, tana sama-sama, ko kuma ka samu mutum na tsoron faruwan wani abu. Wata kila abun nan alheiri ne ko sharri ne, to a lokacin da ka ke cikin wannan fargaba, wani abu za ka yi domin ka ga cewa ka yaye ma kanka cikin sauƙi. Na farko dai shi ne, ka nemi wani lambu da yake shiru da sauƙin al’umma a cikinsa domin ka je wannan lambun ka zauna kai shuru kana hutawa, za ka ji ka ɗan sami sassauci a wannan fargaban da take damun ka ko kuma ka nemi waje wanda yake daban da inda hayaniyar al’umma suke, ko a ɗaki ne ka rife ka zauna kai shiru ka huta ko kai bacci mai ywa, to za ka rage wannan fargaba da take damun ka. Amma abun da ba a so shi ne idan kana cikin wannan fargaba, ka zauna kai kaɗai wajen da za ka dinga tunawa da wannan abin da ke sa fargaba ko kuma ka tunawa za zuwan shi, to yanzu idan abin ya zo, ya zan yi kenan. To wannan abun zai sa ka, ka sami matsalar ƙwaƙwalwa. To ana so ka samu hutu ishasshe.

Yawanci al’umma suna ganin tsara yini wani abu ne da yake ɗaukan lokaci sosai saboda wannan yini, ana ganin tsayin shi kuma yawan abubuwan da suke faruwa a cikin sa wata kila baka shirya su ba ko kuma wani abu zai zo ya faru wanda kai baka san da faruwan shi ba, to akwai yanayin yadda zaka tsara yinin ka gaba ɗaya, a cikin wani dan ƙanƙanin lokaci ba tare da ka samu matsala ba kuma wannan zai tabbatar da cewa yinin ka ya tafi yadda ake bukata ba tare da ka samu tangarɗa a ciki ba, na farko dai kamar yadda kowa kasani cewa idan ka tashi daga bacci abubuwan da kayi a wannan lokacin shi ne zai tabbatar da samuwar yinin ka a nagartace ko kuma ba nagartace ba, lokacin da ka tashi a barci kila ka tashi ne a firgice, akwai wani abin da kake son zaka je kayi kuma lokaci ya ƙure to wannan lokacin da ka tashi a firgicen duk wani abu da zai zo baya, a wannan yinin naka baze tafi a shirye ba abu ne kawai da zai zo bakatatan ba tare da kasan da faruwar shi ba, to abin da zaka yi wajen kauce ma faruwar wannan irin haka shi ne daga lokacin da ka tashi a bacci, abu na farko da zai zo ƙwaƙwalwarka shi ne yau wacce rana ce ma, meye naka da shi a shirye a wannan yinin me nake da shi da zanyi kuma ina da waje kaza da zanje to karfe nawa zanje minti nawa zanyi, a wannan waje me ya kamata inyi daga wannan waje ina ya kamata inje kuma duka waɗannan a lokacin daka tashi zaka fara tunanin waɗannan abubuwan kafin ka tashi bari in shirya inyi wanka in waye, na farko in na fita ina zanje zanje wajen kaza zan tsaya inyi minti kaza daga nan zan wuce wuri kaza haka ake tsara yini inka tsara yinin ka akan wannan turba to zaka tabbatar da cewa yinin ka yatafi yadda ka tsara shi kuma ba tare da kuma tangar ɗaba saboda kai kanka kasan cewa in kaje wuri kaza zan wuce lokaci kaza zuwa lokaci kaza ba.

Hanyoyin da za ka bi wajen dena kwatanta kanka da sauran wasu al’umman. Yawancin mutane suna tsintan kansu a halin kwatanta kanka da sauran mutane wani abun ya faru da wanin kash ai da ma ni ne ko ka dinga ganin kash ni ma ai da na yi abu kaza da na zama kaza, ko kuma ni ma gaskiya ina son in zama kaza. To, amma ba tanan gizo ke saƙan ba abin shi ne kai yanayin rayuwarka daban su yanayi rayuwarsu daban, wata ƙila su sun tashi a matsayin ‘ya’ya masu kuɗi kai ka tashi a gidan talakawa. Damammakinka na rayuwa daban-daban ne ba ze taɓa yiwuwa iri ɗaya ba kamar kai da ka tashi a gidajen masu kuɗi, ka ga yaron talaka yanayin daman da yake da shi a rayuwa kai ma ba irin taka ba ne, sabida haka kowa yanayin rayuwa ne kamar yadda aka tsara masa. Amma kwatanta rayuwarka da na wani ba zai sa ka kai shi ba kuma sannan kuma za ta dakushe kai yadda rayuwan naka za ta zo ta kasance, sabida aikin da ya kamata ka yi shi ba shi kake ƙoƙarin yi ba. Kana hangan na wani ne to ka ga a wannan babin za mu ce kai ka bar naka, wannan fannin ka kama wani fannin wanda ba naka ba ze kai ka gaciba.

Yadda rawa take taka muhimmin rawa akan shawo kan matsalan kwakwalwan al’umma yawancin mutane sukan yi tunanin in an ce musu rawa se su ga cewa to ai abin kunya ne ko kuma kai ni fa ba na jin ƙarfin giwan in yi rawa a cikin mutane ko kuma ina tsoran in yi rawa kar in bige wasu ko kuma wani abun dai da yake da alaƙa da wannan. To, amma akwai wata yarinya wacce da akai magana da ita sai ta ce ita idan gai rawa tana jin ta saka yau, tana jin ta sake duk wata damuwa da take da ita ta ji babu, wasai ta ji kwakwalwanta fili to menene sirrin dake ciki? Sirrin da ke ciki shi ne ita rawa a lokacin da kake yin ta duk gaɓoɓin jikin ka suna harhaɗuwa ne, su ba ka kwarin giwa a kwakwalwanka; se ka ga cewa jikinka yana tafiya tare da kai lokaci, a duk lokacin da kake so. To, wane ne yake samar da natsuwa a kwakwalwanka? Duk wata damuwa, ka ga kamance ta ka nitse a cikin wannan rawa da kake takawa, to ana son mutane su ɗan dinga taka rawa koda a cikin gida ne kai kaɗai, ba sai ka yi a cikin al’umma ba wannan rawa ze maka mahimmanci a rayuwanka sosai-sosai.

Yadda ake koyon abubuwa a lokacin da ka girma. Yawancin mutane suna tunanin idan ka girma shekarunka sun ja, ƙwaƙwalwarka ba ta aiki kamar yaro sabida da haka b aka buƙatar ka yi koyon abubuwa. Amma, a misali kamar yanzu idan ka ga tsohuwa `yar shekara tamanin tana zaune ba abun da take yi sai kallon tibi ko kuma wani abubuwan. Ta zauna a gida baa bun da take sai kallo. Ba za ka damu ba, amma idan ka ga yarinya `yar shekara takwas, ita kuma tana zaune a gida baa bun da take sai kallon tibi sai wasanninta. Za ka fara tunanin a’a, to me ya sa wannan ita ba ta zuwa makaranta? Ai lokaci ne da ya kamata ta je makaranta ta sami ilimi. Amma a can ba ka yi tunanin ba saboda ka ga tsohuwa ne, shekarunta sun ja ba abun da za ta koya. A lokacin da ka fara koyon wani abu sabo a lokacin da kake da girma, mutane za su ringa ma kallon kai wannan abun da kake fa ɓata ma kanka lokaci kake babu inda za ka je, shekarunka sun ja, meye za ka tsaya koyo? Wannan abun na yara ne. A’a, a lokacin da kai kuma ka zuba ƙwazo yadda ya kamata, ka samu kuma malaman da za su koya ma masu nagarta suka koya maka, to sai ka ji ana cewa, a’a! Ashe da ma kana da jinin abun a jikinka. Ai da ma mun lura cewa kai ɗin tuntuni mai baiwa ne, kana da baiwar abu kaza. To haka al’umma suke. To na farko dai ka saka ƙwazo wajen cigaba da koyon abun da kake koya, ka saka jajircewa, ka samu kuma mai koyarwa nagari, kuma kar ka damu da abun da mutane za su ce. Kai dai ka yo ƙoƙari wajen tabbatar da cewa ka kai gaci. Kuma, maganar kuskure, a lokacin da kake koyon abu za ka aikata kurakurai da yawa. To kar ka damu. Wannan kurakurai, ka koya daga su, za su sa ka ka zamo nagartacce a wannan abun.

Ni fa na gaji, na gaji da biye-biyen kuɗaɗen abubuwa! Kuɗaɗen abubuwan tasrufi na kuɗin muhalli, gyaran mahalli, kuɗin gida, kuɗin haya, kuɗin wuta, kuɗin ruwa, kuɗin, kullum kawai ba ni-ba ni, ba ni-ba ni, ba ni-ba ni, ba ni-ba ni, ba ni-ba ni, ba ni-ba ni, ba ni-ba ni, to ni na gaji! Wannan shi ne abun da yawancin al'umma suke fama da shi a duk faɗin duniya. Yawanci kuma maza za a ce suka fi fama da wannan matsalar. Al'umma suna fama ne da matsalar ba ni-ba ni daga hannun mutane 'yan'uwansu? A'a, 'yan'uwa ne? A'a. Iyali ne? A'ah gwamnati ne? Kowa kawai iya buƙata daga hannunka. Ka je ka nemo kuɗi, to za ka kawo, za ka biya kaza, za ka biya kaza, za ka biya kaza. To, wannan tsari ne da Allah ya tsara maka a rayuwarka gabaɗaya. Daga ranar da ka ga ka daina biyan duk wani irin wannan, to rana ne wacce ka mutu. In ba haka ba, ka yi ta biyan waɗannan ke nan har abada, sabida kai ɗan’adam a kullum kana haɗe ne da wasu abubuwan a rayuwarka, kamar yadda muka ce kana buƙatar al'umma tare da kai a kowane hali. Akwai wanda yake taimaka ma ta fannin abu kaza. Wannan abu kazan shi ma kanshi kuɗi za ka biya. Akwai wanda yake taimaka maka ta wani fannin. Shi ma wannan fannin za ka biya wani abu ne. To, tsarin rayuwa an tsara maka ne kawai, ka sha wahala ɗin, ta fannin nema ɗin, kuma sannan da bayarwa ɗin. Akwai wanda a rayuwarsa zai samu kudi iya kudin da zai samu, amma ba zai ci ma kanshi ba, sai dai ya biya kuɗin wasu buƙatu ɗin da wannan kuɗin da ya samu. Matsayinka na ɗan’adam kana buƙatar haske. Ka ga kuwa dole ne ka biya kuɗin wuta. A matsayinka na ɗan’adam, kana buƙatar abinci. Ka ga kuwa dole ne ka nemi abinci, ko ka biya kudin abinci.

Kasuwar Ibadan, kasuwa ce wacce take tsohuwa mai tarihi. Kuma a kowace rana z aka ga dubunnan mutane a cikin wannan kasuwa, kowa yana hada-hadan kasuwanci. Daga mata masu sayar da kayayyyaki, zuwa maza masu kayayyyaki, ga ‘yan dako suna ta faman nasu ga sauran al’uma ana kaca-kaca na ciniki. To a wannnan rana, wata ta je wannnan kasuwa, domin ta saya abubuwa kamar su doya, da sauran al’a’muran rayuwa. So da ta je wurin sai ta samu, mata mai sayadda doya, ta tambaye ta shi kina da doyar Abuja? Sai ta ce doya ‘yar Abuja tba ta zo ba tukunna. Doya yar Abuja sai nan da sati ɗaya kafin ta zo kasuwa. Wato ita dai doya suna nan kala-kala, z a ka samu akwai doya yar Abuja, akwai doya, yar Wari, akwai doya yar Muanfa, suna nan kala-kala. To duk waccce kake so, da yanayin ɗanɗanan ta baki daban ne. To a lokacin da ta sami wata doyar sai ta taya, a kasuwanni kamar su irin ta Ibadan da kasuwanni dai na Najeriya in ka ga kaya aka gaya maka kuɗin shi, to z aka taya ne in ka taya za kui ta cinikekeniya har zuwa lokacin da za ki sasanta. Da mai sayar da wannnan kaya. Idan ya ji farashin ya mashi sai y ace to ka kawo kuɗin.

Addini mai cike da sarƙaƙiya a ƙasar Afirka, a, Nahiyar Afirka. Akwai wani addini da ake bautatawa a nahiyar Afirka, wato ‘Butu’. Wannan addini akwai dub.. miliyoyin al’umma sama da mutum miliyan talatin tun daga ƙasashen West Africa suke bautata wa wannan addini. Abin bauta a cikin wannan addini suna da yawa. Wasu sun ce wannan addini shi ne haɗinmu da kakannin kakanninmu da suka gabata, da allolinmu na da. A wannan addini ana yanke-yanken dabbobi domin a gabatar da jinanensu ga waɗannan allolin bauta. Akan samu wannan addini da yawa in ka je ƙasar Benin, A nan ne za ka samu mabiya wannan addini da yawa, wanda a duk shekara akwai shirye-shirye da suke yi na bukunkuna na wannan addini. Ana yin bikin ‘Futun Festival’ wato bikin wannan addini na bautar allolin ke nan. Akan bauta wa gumaka; akan bauta ma har macizai. Macizai wai idan ka gan su, suna da alama ta, za ka samu rabo mai kyau. Haɗuwa da macizai. To wannan addini dai ana bauta ma macizai; ana bauta ma abubuwan bauta kamar yadda su ma `yan Indiya suke bauta ma saniya, haka shi ma a wannan addini maciji yake. Akan samu, wasu aljanu za a ce ko kuma wasu halittu da suke iya tashi sama a cikin wannan addini. Akan ba da labarin cewa, akwai wasu halittu da suke tashi sama da waɗanda suke yawo a cikin ƙasa wanda ba ka ganin su, duk suna da alaƙa ne da wannan addini.

Kyauta dai abu ne me mahinmanci a rayuwa, a wannan ƙaramin bidiyo abun da muka gani shi ne wani yaro ne ɗan ƙarami wanda bai shaƙu da mahaifin shi sosai ba sabida yana ganin mahaifin shi matalauci ne. su wasu an rayuwa cikin talauci kuma abokansa wanda iyayensu suke kai su aiki amma su suna da kuɗaɗe sosai amma kamar yadda yake gani mahaifin shin nan be da wayau ne ko kuma beda ilimin da ze yi kuɗi kaman su waɗancan ɗin, hakan ya sa duk wani abu da mahaifin na shi ya yi masa a banza kawai yake tafiya a wajen shi. Shi gani kawai yake shi ba zai tashi yanayi talauci irin na mahaifinsa ba, a duk lokacin da suka ci abinci in mahaifin ya tashi bashi kuɗin makaranta san, a tafiya makaranta ze cire ɗan wani kaso ya ce to, wannan naka, wanna ne daga gare ni, nima wanda za a bayar sadaka kenan to hakan dai ya ba shi mamaki. Amma dai be taɓa fahimtan me ye haka ba ya tambayi mahaifin nasa shin me yasa baka da kuɗi? Se mahaifin ya mayarmasa da martani da cewa shi zama me kuɗi ba daga nawa kake da shi ba, zama me kuɗi daga nawa ne za ka iya bayarwa, to hakan ne yake nufin me kuɗi da wanda beda kuɗi.

Shan giya da miyagun ƙwayoyi yana matuƙar illa a lafiyarmu da rayuwarmu gaba ɗaya, abu ne ne matuƙar hatsari. Amma yawancin al’umma basu fahimci haka ba, amma da farko dai meya ke sa waɗanda suke shan waɗannan abubuwa har su dinga shan abu haka wanda zai cutar da rayuwarsu? Yawanci idan kai hira dasu zasu faɗa maka matsalar damuwar rayuwa ce, wani kuma matsaloli ne na zamantakewa, ko kuma duk wani abu yayi al’umma basa gani, to irin haka ne sai yaga cewa bari ya gwada wannan abun idan yasha zai rage masa damuwa, ze zama baya tunani kome sai ya zauna cikin natsuwa, to amma ba anan gizo ke saka ba, idan kasha wannan abubuwa shi kuma zai cutar da rayuwanka ne gaba ɗayanta, ze lalatama rayuwa ta inda shi wan can matsalar da kake gudu zata ninku ne, ninkin ba ninkin. To amma kai a matsayinka na Wanda kake kusa da wanda yake irin wannan abu, ba a son ka kyamace shi ko kuma ka nisanta dashi, hakan zai dada ƙara mai damuwan da zai ci gaba wannan abun d yake yi. Amman abinda ake so shi ne ya zama kana kusa dashi a duk lokacin ka dunga nushashe shi me kyau da mare kyau, domin wannan abun nada hatsari, in babu wani a kusa dashi ze iya mutuwa.

Akwai dokan yadda ake mallakan gida a Amerika. Yadda ake mallakar gida sunanan daban-daban daban, wanda ya fi yawa a cikin al’umma shi ne ku yi haɗin gwiwa domin mallakar gida ko kuma domin ku siyi wani gida wanda zai zama da sunayenku a jikinsa. Sannan za ku samu riba daga wannan gidan kuma, sannan wannan gida naku ne ku yanayin yawanku da kuka yi wannan haɗin gwiwa. To, abin da yake ciki shi ne idan kuka yi haɗin gwiwa kuka sai gida to akwai dokan da ta ba da dama da idan wani ya mutu za a raba wannan kuɗi za a raba, sauran Kason shi da kuma sauran ku da kuka rage, wannan kuma shi ne idan misali ku huɗu kuka haɗa kuɗi sai kuka siyi wannan gidan, to idan ɗaya a cikin ku ya mutu, a ku huɗun nan da kuka haɗa kuɗi kowanne mutum ɗaya yana da kaso ashirin da biyar ne na wannan gidan. To, idan ɗaya a ciki ya mutu ka ga saura mutum uku kenan suka rage a cikin ku, to mutum ukun nan ko wani mutum ɗaya zai zama yana da kaso talatin da uku kenan a lokacin ba sai an tsaya cika wani abu ba daga lokacin da wancan ya mutu sauran za a raba muku kasonsa, to shi ma kuma a lokacin da ya zo ya mutu wani mutum ɗaya a cikinku saura mutum biyu suka rage. To, zaa raba musu kasonsa sai ya zama kowa na da kaso hamsin-hamsin a ciki, to shima wannan idan aka samu wani a ciki sai ya mutu saura mutum ɗaya ya rage to shi kenan koso ɗari na wannan gida nasa ne.

Yau za mu yi bayani a kan kantuna na siyar da kayayyakin tasrufi na gida, wato kantunan sayar da kayan tasrufi na gida abu ne da yake ba baƙon abu ba a ƙasashen da suka ci gaba, za ka samu katon kanti wanda suke sayar da kayayyakin tasrufi, wato kamar abubuwan da za ka harhaɗa wajen yin abinci. To, na farko dai idan ka shiga waɗannan shagunan ko kuma kantunan abu na farko da za ka yi shi ne za ka ɗauki ɗan kwando da za ka saka kayayyakinka a ciki ko kwando, idan kuma abin da za ka siya suna da yawa sai ka ɗauki babban kwandon turawa. Akwai kwandon turawa wanda yake da ƙafafu wanda za ka yi ta tura shi zagaye a cikin wannan kantin, ka zaɓi abubuwan da kake so, ka dinga sakawa a ciki babu wanda zai nuna maka a’a wannan kaza ne ko kuma wannan nawa ne, akowane abu da ka je za ka ɗauka a jikin shi za ka ga akwai kuɗin shi an rubuta. Sannan kuma akwai takarda da aka manna a sama wanda aka nunnuna maka cewa nan gefen kaza ne, nan gefen kaza ne, kai kuma za ka bi sai ka zaɓa abin da ka ga za ka iya siya, in ka zaɓa sai ka saka su a cikin wannan kwandon, in ka zuzzuba su a cikin kwandon sai ka turo kwandon ka, ka kamo hanya zuwa hanyar fita in ka zo ta hanyar fita, akwai waje da za ka zo ka a jiye wannan kaya, su kuma za su yi amfani da na’urar zamani wajen ƙirge wanna kaya su lissafa ma kuɗaɗensu, bayan sun lissafa ma kuɗinsu kai kuma sai ka biya sai a ɗaure ma su a leda sai ka yi tafiyarka.

Rayuwa kenan wata rana farin ciki wata rana baƙi ciki, wata rana kuka wata rana dariya. Rayuwa duk da tana cike da hawa da sauka, wata zubin ka ji kamar rayuwar ta ƙare, wani zubi ka ji farin ciki tamkar kar ya kare. To, rayuwa rayuwa mai ƙyau kenan .a duk lokaci ka riƙa tunanin mai kyau wannan rayuwa ba baƙin cikin ba, a kowanne hali kake za ka fuskanci baƙin ciki za ka fuskanci damuwa za ka fuskanci rashin jin daɗi. Amma Babban abun da za ka fara lura da shi ,shi ne ita wannan rayuwar da muke ciki, rayuwa ce mai ƙyau rayuwa ce cike da yalwata da walwala da al'amuran more rayuwa ga wajajen shaƙatawa ga lambuna masu laushi lush lush da abubuwan marmari na rayuwa ga tsuntsaye suna fulfulful a sama. Duk Wannan abubuwan an ƙayatu su ne saboda rayuwa tai ma daɗi to a duk lokacin da kake cikin baƙin ciki ka tuna wannan daɗi na rayuwa, sai kai ma ka more wannan rayuwar da kake da ita. Ita kaɗai gare kuma in ka rasa ta, ta tafi kenan.

um wannan rayuwa da kake gani bata da tabbas, yau kaine gobe ba kai bane duwwani abu da kake tunanin zaka yishi kana ɗaukan masa lokaci zakaga lokacin ya ƙure a ƙanƙanin lokaci. Zakayi tunanin cewa kash a yanzu lokacinne yayi ƙaranci amma in kaduba lokaci nanan yanda yake amma rayuwance ga ba ɗayanta gajerace. Ba lokaci bane yake canjawa kaine kake canjawa abubuwan da kakeyi a yini sune suke caccanjawa, to kaci albarkacin wannan rayuwa domin jagerace bata da tsayi in kanada da abunda zakayi na farin ciki kayishi ka samu farin cikin dan ba lallai gobe ka samu ba. Haka ake faɗa cewa in farin ciki yazo karka jinkirtashi kayishinan take damin gobe balallai in kana cikin farin cikin ba koma in kananan darai. Wani yanzunnan zaice kash ai ninan da sati ɗaya innada wani mihimmin abunda zanyi kagama shiryawa tsaf zanyi hidima kaza zanyi hidima to amma abunda baka saniba shine rayuwa zata iyya faruwa zaka iyya wucewa kafin wannan lokacin rayuwa kenan batada tsayi.

Zama da abokin zama a gida, ya wanci ana tunanin in zan zauna a aboki a gida to zanyi tunanin komai zai tafi yadda ya kamata inna da abokin da zai tayani aikace aikace. Za’ayi shara ɗaki zai zauna tsaf tsaf tsaf kuma sannan zamuyi hira, sabida haka ni na huta zaman kaɗaici inna da aboki, amma abunda ba’a sani ba yawanci shine. Na farko shi wannan abokin ba lallai ya zamana cewa kunsami hirannan yadda ya kamata ba, wata ƙila shidin mayen mata ne da kullin zaice ya tafi taɗi ko kuma ya tafi zance. In kuwa mai danne danne ne a waya a koda yaushe zaka sameshi yana danne dannen shi a waya kaga baida lokacin ka ballantana kui hira ko kuwa wannan aboki naka ba wannan bane amma ta fanin tsafta, shi kuma babu ruwansa duk inda yasamu zai zubar da kaya ne, idan akan gado ne zai wawwatsar da kayayyaki zai iyyacin abinci akan gado yabar kwanon a wajen kaganan ma ansama matsala kai kana tunanin ka sama wanda zai tayaka gyara gida, ayi shara a bar gida tsaf tsaf tsaf amma sai akai sa’a shi kuma zama cewa ƙazami ka samu.

hanyoyin sufuri a najeriya, a kasar najeriya dai akai hanyoyin da ake bi gurin sufurin mutane daga wuri zuwa wuri, hakan yana daukan salo daban daban idan wujen yana da nisa ko kuma baida nisa wajen yana da linguna ko kuma bakin hanya ne. to akwai abun sufuri na farko itta ne asbus da ake daukan mutane, itta dai wannan bus zaka samu akwai waje da take tsayawa wato tasharta kenan tana tashiˋ daga wannan tasha zuwa wata tasha to idan kanason kahau zakaje akwai kwandasta da yake ihun fadan wajen da wannan bus zata tsaya, yana fa kiran sunayen unguwanni to inkaji wacce kakeson kahau saika hau tafi arha kuma tafi sauku sabidda hakka wanda yakebin arha zaije jahau wannan bus. Amma akwai cakudden mutane a cikin ta sa badda haka wanda shi kuma bai son turmutsin mutane shi kuma saiya nemi tasi, tasi itta kuma bata kai bus cika ba itta kuma tana zuwa waje ba iyya tasha ba zata iyya kaika har iyya wajen da bus bazata iyya zuwa ba. Amma itta ma tana da iyya kanta akwai lunguna da bata shiga. Sai kuma keke nafe wato mashin me kafa uku kenan, a yankin arewa sukace a daidai ta sahu itta kuma wannan tana daukan fasinjoji daga waje zuwa waje, tana shiga wajen da da itta tasiˋ shiga. na karshen su shine babura, babura sukuma ana kiran su yan goyin su kuma zaka hau zasu duk inda sau ran basa shiga.

Yan’ uwa ‘yan’ uwa idan ana maganan ‘yan’ uwa kullum abunda ake Magana shine akwai dangi na kusa akwai dangi na nesa, akwai ‘yan’ uwan ka wanda suke kusa da kai sosai, akwai wanda ‘yan’ uwan takan naku sama sama ne. to in ana maganan ‘yan’ uwa na kurkusa ana Magana ne akan wa ‘yan’ da basu wuce mahaifiyar ka, mahaifin ka, yayar ka, ko ƙanwan ka ko yayar ki ko ƙanwar ki, waɗannan sune ‘yan’ uwa na kukusa wanda sukafi kusanci da kai. Sune za’a iyya cewa wanda suka haɗa jini da kai, to duk wanda ya haɗa jini da kai ana kiranshi ɗan uwa na kusa. Shiko wanda yake ɗan nesa da kai kaɗan shi ake kira ɗan uwa na nesa, kamar misali ace ɗan wa da ɗan ƙani, idan kana ɗan wa da ɗan ƙani yana nufin ɗan uwan ka misali sai ya haifi ɗa kai ma sai ka haifi ɗa, to kaga wa ɗannan ‘ya’ ‘ya’ naku su ake kira ɗan wa da ɗan ƙani to ‘yan’ uwa ne su amma ‘yan’ uwan bana kusa sosai ba. Sabida har aurataka takan iyya shiga tsakani, amma in akace ɗan uwa na kusa ɗan uwa na jini kenan shi wannan aurantaka bata shiga tsakani duk wani abu ya riga ya raba ku.

Ta waca hanya kake ƙarar da yammacin ka? Yammaci dai na farko shine lokaci wanda yake bayan yinin ta ya ƙare rana ta kusa faɗuwa kafin dare yayi to wannan lokaci ne mai matuƙar mahimmanci. Wasu suna ƙare shine wajen hira a majalisa, wasu suna ƙareshi wajen zama a bakunan hanyoyi domin ganin al’umma. Wasu kuwa suna zuwa mai natsuwa domin su dinga jin yanayi ƙararrakin abubuwan sha’awa na rayuwa, toh kowa da yanayin yadda yake ƙarar da nashi yammancin. To nidai nawa yammancin inna ƙarar dashi ne idan na tafi ɗan bayan gari waje natsuwa mai yalwa ta kayan lambu sannan inga yadda rana take faɗuwa cikin natsuwa hakan yana mun daɗi a cikin raina domin wannan lokacin yanda zakaji wani ɗan iska tana hurawa mai daɗi. To wannan abubuwa nakeyi domin tabbatar da cewa yammaci na ya samu da kyau da kyau, a kowani yini ina zuwa bayan na ƙarar da yini na, sai in zauna a wannan waje ina sauraron kukayen tsuntsaye suna tashi ina sauraron yadda bishiyoyi iska take hura ganyayyakin su suna faffaɗowa, sannan ga ƙoramu yanda suke gudana wannan yini wannan zama yafi komai daɗi anan duniya.

Bambanci tsakanin abin da kake so da kuma abin da kake biƙata. Yawancinmutane za su ce maka, abubuwan da ka ke so, dedai yake da bubuwan da ka ke biƙata, amma bah aka abin yake ba. Shi abin da ka ke so, abi ne wanda zuciyarka ta raya maka cewa ina so abu kaza, eh, a yanzu misali, ka tashi da safe, kana jin yunwa, na farko abin da ka ke kana biƙatar abinci. To, amma, ba haka ba, kai zuciyarka se ta gaya maka, ni ina son in ci farfesu ne, da biredi ko kuma da wani abu. Ka ga wannan zuciyarka ce ta raya maka abin da kake so, amma abin da kake biƙata, abinci ne, kowane irin abinci ne kuwa. Wannan shi zuci; ah; shi ne abin da kai kake biƙata. To, haka kuma a duk wani abu na rayuwa, kai ɗan Adam kana biƙatar ka je wajaje, to, biƙatarka ka je wajaje ze iya yuwuwa ka hau abin hawa na tasi ko kuma ka hau ahh; babir ko wani abin. To amma abin da kai kake so shi ne, in tuƙa mota in je wajen, to wannan shi ne abin da kai kake so. To a kullin ka dinga bambance abubuwan da kake so da abubuwan da kake buƙata, abubuwan da kake buƙata sun fi mahimmanci a kan abubuwan da kai kake so.

Duk wani abubuwan tasarufi na rayuwa, ya yi tsada, mutane na cikin wani hali, ma’aikata kuwa, ba a labarin su. Irin halin da suke ciki abin tausayawa ne, to amma, abin da zai fi b aka mamaki shi ne, a duk wannan halin da ake ciki, ma’aikata suna ɗaukan mafi ƙarancin albashi wanda yake ƙasa da abin da ze riƙe magidan ai; wanda zai riƙe wanda ba shi da mata ma ballantana magidanci. To, a wannan yanayi ne, shi ne ƙungiyar ƙwadago ta Najeriya suna fito suna zangazanga domin tabbatar da cewa an yi musu ƙarin mafi ƙarancin albashi, wanda ze iya riƙe su, sabida halin da ake ciki. Kuma kak ku manta wannan hali da ke ciki ya shafi kowa da kowa, sabida shi ma’aikaci se in ɗauki kuɗɗi wanda ze ishe shi, shi ne ze iya shiga kasuwa ya yi siyayya wacce wannan siyayyar za ta amfanar da shi kanshi ɗankasuwa. To, rashin wannan kuɗi da shi ɗanka; ah ma’aikaci yake ɗauka, hakan ya sa shi kanshi ɗankasuwa se dai ya zauna ya yi tagumi, sabida babu me siyan kayansa. To, shi ne su waɗannan ƙungiyar ƙwadago suka yi zangazanga a kan a ƙara musu mafi ƙarancin albashi. Daga ƙarshe, se gwabnati ta ce ta amince za ta ƙara mafi ƙarancin albashi. Tai ƙarin mafi ƙarancin albashi wanda har yau ɗin nan ba a fara biyan sa ba, sabida haka, har yanzu halin da ake ciki, hali ne na ha’ula’i.

babbanci tsakanin koyarwar aǳuǳuwa da kuma koharwa na gargaǳiya wanda ba na aǳuǳuwa ba koyarwa dai kala biyu ne akwai wanda kake shiga aǳi ka zauna a dauki littafi a koya maka zuwa wani lokaci in an kammala karatu zaa baka takaddar shedawa nacewa ka kammala wannan karatu akwai kuma koyarwa wanda take ba haka ba shi kuma wannan zaka ǳe ka samu zaure na wani malami ja koyar da kai wani littafi ba tare da wani kayataccan lokaci koh kuma takaddar shedar kammalawa ba koh kuma har ila yau ka dauki yaronka ka kaishi wajen wani da ka gani yana wata irin sana’a kace ya koya ma yaronan naka kaga yana karatu koh kuma ya shiga makaranta amma bata aǳi ba zaa koya mai wannan sana'a har ya iya kuma ba tare da an bashi wata shedan kammalawa ba koh kuma wani abu haka shi waccan karatu na aǳi yawanci ɗalibai suna yi yi ne domin samun ƙwarewa akan abu nau'i daban-daban a kwai abu iri daya da kake so ka kware akan sa to shine sai kaǳe ka shiga wannan aǳi sai a koya maka sannan sai a baka takaddan dan shedawa na cewa kayi wannan karatu

Karatu dai na firamari da na noziri ya samu asali danga ƙasashe na turai da muka samo lokacin bayan mulkin malaka suka koya mana karatutukka irin nasu da karatutukkan fasaha da yanda ake ƙere-ƙere to a a yanzu irin wannan tsarin karatu muke bi kuma sandaiyar su ne suka yi mana mulkin malaka muna iya ƙoƙarin mu ga mun bi tsari wanda su kansu suke bi to aka samu wasu makarantun a Nageriya ka samu suna bin irin wannan tsarin da su turawan ne suka bi, yanzu haka ko kuma ka samu makarantar da suka turawanne suka gina ta suke kula da ita, kai kuma ɗalibi kake koya, to amma mene ne bamabnacin da za ka samu tsakan makarantun da su turawan suke bin wannan tsarin ko kuma wanda muka saba yanzu haka na gargajiya to su dai makarantunmu na yanzu za ka samu yaro ze je ya yi karatu a ajujjuwa ba lallai ya samu abubuwan more rayuwa ko kuma abubuwan da za su ƙayata me karatu kaman yanda ya kamata ba amma a irin wannan makarantun da suke bin tsarin su turawan za ka samu yaro ze samu abubuwan da duk yake buƙata wajen tabbatar da cewa ya samu karatu cikin natsuwa hadda abubuwan more rayuwa da abubuwan wasanni da abubuwan da za su ƙara masa ƙaimi wajen ƙwazon ƙara karatu.